Kula da lafiya ta mata masu juna biyu na da matuƙar muhimmanci don tabbatar da lafiyar uwa da jariri, ɗaya daga cikin mataƙan da ake ɗauka a cikin wannan kulawa shi ne, hauna nauyin cikin mace mai juna biyu, wannan yana taimakawa wajen lura da yadda jikin matar ke ɗaukar nauyin jariri da kuma canje-canjen da ke faruwa a jikinta, a lokacin da ake auna nauyin mace mai juna biyu an fi amfani da naura mai auna nauyi wadda ke kula da mace mai juna biyu ko likita zata zata auna nauyin mace a kowane lokaci, domin tabbatar da cewa tana samun isasshen abinci da kuma kula da lafiyar ta idan mace tana ɗaukar nauyin mai kyau, hakan na nuni cewa tana samun abinci mai gina jiki kuma jaririn tana bunƙasa yadda ya kamata idan kuma nauyin mace ya ragu ko ya faru fiye da kima, hakan na iya nuna cewa akwai matsala kamar rashin cin abinci daidai ko kuma wata cuta da take shafar jikin mace mai juna biyu, saboda haka auna nauyi na cikin muhimman matakai na kula da mata masu juna biyu, domin tabbatar da cewa suna cikin koshin lafiya har sai lokacin haihuwa.

Kula da lafiya mata masu juna biyu, yana nufin duba lafiyar uwa da jariri daga lokacin daukar ciki har zuwa lokacin haihuwa, kula da lafiya mai inganci yana tabbatar da cewa mata suna samun ingantaciyar kulawa daga masu lura da lafiyar masu juna biyu da kuma likitoci, muhimman abubuwan kula da lafiya mai inganci, shi ne na ɗaya ziyarar asibiti a lokaci na biyu duba lafiyar uwa na uku duba lafiyar jariri na hudu ilmantarwa da shawarwari na biyar magunguna da rigakafi me yasa ake kula da lafiya mai inganci, muhimman kula da lafiya mai inganci shi ne kariyar uwa da jariri yana rage hatsarin kamuwa da cututtuka na matsaloli, na biyu rage mace-macen da yake faruwa akan mata da kuma jarirai, na uku inganta lafiya wanda tana tabbatar da cewa jariri yana girma yadda ya kamata, kuma uwa tana cikin koshin lafiya kula da lafiya mai inganci yana taimakawa waje hatsarin lafiya ga uwa da jariri da kuma tabbatar da cewa suna cikin koshin lafiya, har sai lokacin haihuwa.

Anti bayotis magunguna ne da ake amfani dasu don magance cututuka da kwayoyin cutan bakteriya ke haifarwa, yanda anti bayotik suke aiki suna kashe bakteriya sannan kuma suna hana su hayyayafa. Nau’o’in anti bayotik akwai wa’yanda ake amfani da su don ciwon maƙogaro da huhu, akwai wa’yanda ake amfani da su don ƙuraje da wasu cututuka sannan kuma akwai wa’yanda ake amfani dasu don cututukan numfashi. Ka’idojin amfani da wannan magunguna kada asha, na ɗaya shi ne kada asha magani sai an samu shawaran likita. Na biyu a kammala dukkan wa’adin magani. Na uku kuma kada asha don cututuka da biyros ke haifarwa kamar irin mura. Matsalan anti biyotik amfani da maganin ba daidai ba na iya da bakteriya su koyi yadda za su gujewa maganin, wannan na iya sa cutuka su gagara warkewa anan gaba. Tuntuban likita kafin ayi amfani da wa’innan magunguna yana da matuƙar mahimmanci domin kuwa idan ba’a nemi shawaran likita ba akai amfani dashi zai magungunan su koyi zama cikin jikin mutum ba tare da sun yi mishi amfani abun da yike so yi mishi ba.

Balasil mil yana nufin haɗa abincin mai ɗauke da dukkanın mahimman sinadarai da jiki ke buƙata a cikin kowani abinci. Wannan yana tabbatar da samun kuzari, gina jiki, da lafiya gaba ɗaya. Yadda ake daidaita abinci: Na ɗaya shi ne don kuzari. Na biyu don gina jiki da gyara shi. Na uku don samun abun da zai ƙarama jiki lafiya. Na hudu don karin kuzari. Na biyar sama ma jiki ruwa ingantace. Misalin abinci mai daidaituwa shi ne kamar shinkafa a haɗata tare da kifi ko wake da alainyahu, ko kuma doya a haɗata tare da kwai da kayan lambu. Tabbatar cewa abinci ya hada nau’o’i dabam dabam da adadin daya dace don kiyayye lafiya da kuzari na da kyau wajen daidaituwar abinci. Misali, misalai na balansil mil su ne kamar da safe ka haɗa doya da kwai da dan lemo, da rana ka haɗa shinkafa da wake da ɗan kayan lambu kaman alainyahu, da yamma kuma sai kaci masara tare da kifi da ɗan karas.

Hanyoyin da ake hana samun damar amfani da tsara-tsaren iyali, a cikinsu akwai: na ɗaya, al’adu da addini; na biyu, rashin ilimi da fahimta; na uku, farashi da rashin damar samuwa na huɗu, rashin samuwan cibiyoyin kiwon lafiya; na biyar, rashin tausayi da matsi daga jama’a; na shida, rashin daidaito a harƙokin jinsi; na bakwai, tsanantawa game da hatsarin lafiya da sakamako; na takwas, rashin samuwar daban-daban hanyoyi hana ɗaukan ciki; na tara, dokoki da sharruɗan siyasa; na goma, rashin taimako da abokin aure; na sha ɗaya, shek’aru da matsajin rayuwa. Magance waɗannan matsaloli na buƙatan ƙoƙari a ɓangarori da dama, ciki har da ƙara wayar da kai, samar da sabis masu arha, da inganta manufofin gomnati da za su goyi bayan daidaito da kuma mutumta al’adu.

Kulawa da rage Zibar jinni Kulawa da rage zibar jinni. Idan mutun yana zibar da jinni, yana da mihimmanci a ɗauki matakan gaggawa don dakatar da wannan zibar jinin. Daga cikin matakan gaggawan da za a ɗauka, akwai na ɗaya, dedeta matsayi. Idan mutun yana zibar da jini daga ƙafa ko hannu ko baki ko hanci, ya kamata a ɗaga sashin da jinin ke zuba, don rage zibar jinin. Na biyu, shi ne amfani da matsin lamba, wanda yake nufi da cewa ka yi amfani da abu me tauri kaman am ragga, zani kenan ko bandeji a kan wurin da jinin ke fita. Wannan yana temakawa wajen rifa ƙofar da jinin ke fitowa. Na uku, shi ne temako daga wuraren matsa lamba, kamar am, en idan jinin yana da yawa, za a iya matse wasu wuraren da ke jikin mutun. Kamar wurin jijiyoyi inda jina; jini ke wucewa, domin a rage zibar jinin. Neman taimakon lafiya, idan zibar jinin yana da tsanani, yana da mahimmanci a kira asibiti ko ma’aikatal lafiya cikin gaggawa. Tabbatad da cewa, wanda ya sami rauni, yana cikin kwanciya, yana numfashi da kyau, sannan kuma yana shan ruwa idan har ya biƙaci hakan. Duk da waɗannan matakan, yana da muhimmanci a nemi taimakon likita don tabbatar da cewa, ba ai wani kuskure ba.

hanyoyin shayarwa hanyoyin shayarwa hanya ce da ake amfani da ita domin tabbatar da jariri yana samun sinadarin abinci ta hanyoyin shayarwa masu kyau yana taimaka wa uwa da jariri don samun sauƙi da kwanciyar hankali a lokacin muhimman shiri kafin shayarwa sun haɗa da zama cikin wuril mai kwanciyar hankali kula da tsafta da kuma taimakawa jariri lokacin ba da nono hanyoyin shayarwa daban daban ne na ɗaya shine hanyar zaune da goho wanda uwa ta dauki jariri ta sa shi ta tsakiyar hannunta lokacin da kanta ya kwanta a ƙafar hannu a tabbatar da cewa jariri yana kallon nono kai tsaye na biyu shine hanyar wuce hannu wannan hanya tana amfani da hannun dama don goyon bayan jariri lokacin da hannun haggu yana goyon bayan nonon da za ai amfani da shi ya na da kyau ga sabbin uwaye da jarirai na uku shine hanyar kwanciya gefe wannan hanya tana da kyau ga uwa da take buƙatan hutu lokacin shayarwa uwa da jariri su kwanta a gefe gefe sannan a tallabi jariri zuwa nono na huɗu shine hanyar zaune da hannu gaba jariri yana zama a hannun uwa daga gefen cikin goyo bayan hannun ta wannan hanya tana da kyau ga uwa da ta ke da jarirai biyu ko a kai mata tiyata shawara domin tabbatar da jariri yana shan nono dai dai jariri yakamata ya kama nono cikakke a bakinsa ban kan tsotsa kawai ba sannan a tabbatar da cewa jariri yana kusa da uwa ba tare da jan nono daga nesa ba idan jariri yana jin daɗin tsotsan nono za ku ji sauti jariri ya canza a taƙaice shayarwa hanya ce ta ƙulla alaƙa tsakanin uwa da jariri tare da samar da lafiyayyen abinci ga jariri

Cin Abinci Mai Lafiya Cikin Sauki Da Arha, Cin Abinci Mai Lafiya Cikin Sauki yana nufin samun abinci ba tare da kashe kuɗi mai yawa ba. Wannan ya haɗa da yin amfani da kayan abincin da ake iya samu cikin sauƙi a gida, irin su hatsi, wake, da kayan lambu kamar zogale ko alayyahu. Ana iya tsara abinci mai gina jiki ta hanyan haɗawa wa wannan kayan abinci don samun sinadaran da jikinmu ke buƙata. Bugu da kari, yana da mahimmanci mu guji ɓata kuɗi akan abinci mai tsada da ba shi da amfani ga lafiya. Misali, zaɓa kayan abinci na gida maimaƙon kayan abinci na shago da ƙasashen waje zai taimaka wajen rage farashi. Za a iya dafa abinci a gida domin kaucewa cin abinci a gidajen cin abinci, wanda sabodi yawa yana da tsada. Domin haka, idan mutum ya kiyaye tsari mai kyau, yana iya cin abinci mai lafiya kuma ya ajiye kuɗi. Wannan yana da amfani ga iyalai da mutane da suke son tsumi amma suna kula da lafiyarsu.

Kiliniks, kiliniks suna nuhin ƙananan asibitoci, wurare ne da ake gudanar da magani da kula da lafiya, wa’inda suke ƙasam manyan asibitoci. A ƙananan asibitoci likitoci da sauran ma’aikatan lafiya suna bada taimako na duba marasa lafiya, domin su bada magani na farko da kuma binciken ciwo, wannan yana bada damar kulawar lafiya mai sauri ba tare da zuwa babban asibiti ba. A wasu lokutan ƙananan asibitoci suna bayar da magani ga cututaka masu sauki kamar mura, ciwon kai, da kuma duba lafiyar jiki gaba ɗaya. Haka nan suna kuma taimakawa wajen kula da cututuka na dogon lokaci, kamar su ciwon zuciya ko suga. Wasu ƙananan asibitocin suna kwarewa a fannoni na musamman kaman kiyon dabbobi ko lafiyar mata data yara, saboda haka asibitoci suna da matukar mahimmanci a cikin tsarin kiwon lafiya, saboda suna bada damar samu kulawar lafiya da sauri da kuma inganci.

cold wato sanyi sanyi yana nufin rashin lafiya wanda ke faruwa lokacin da mutum ya kamu da mura ko tari wanda yawanci yana haɗawa da alama kamar ciwon maƙogwaro jin sanyi ko ƙaiƙayi da kuma tari ko atishawa a hanci yawancin mutane suna amfani da bargo domin su rufe jikinsu ko kuma abin rufe hanci don su rufe hancinsu da jin sanyi ko kuma idan suna tari ko atishawa alamomin sanyi sun haɗa da na ɗaya tari ko atishawa mai tsanani na biyu mura ko zubar hanci na uku ciwon maƙogwaro ko jin ƙaiƙayi a jiki na huɗu kuma jin gajiya ko rashin jin ƙarfi a wasu lokuttan idan sanyi yana ƙara tsanani yana iya samar da jin zafi ko ƙaiƙayi a jiki baki ɗaya haka kuma yana da muhimmanci a huta sosai a sha ruwa masu zafi da kuma amfani da magungunna masu sauƙi don rage alamomin sanyi da kuma kamuwa da ciwon sanyi

Common pregnancy complication yana nufin matsalolin ɗaukar ciki na yau da kullum, waɗanda suka haɗa da yanayi kamar na placenta mai rufewa. Wannan yanayin yana faruwa ne idan placenta ta fi kusa da bakin mahaifa ko kuma ta rufi ko kusa da hanyar haihuwa. Wannan na iya zama haɗari saboda yana iya hana haihuwa cikin sauƙi. Akwai nau’uka uku, wanda yake na placenta mai rufewa: nau’i na farko, shi ne wanda ita placenta za ta rufe hanyar haihuwa gaba ɗaya, wanda zai buƙaci likitoci su yi ma wannan matar aiki domin ta haifi jariri, a same shi da rayuwa, kuma ta fi kowace hanya haɗari. Sannan kuma akwai wadda ba ta rufe hanyar haihuwa ba, ita ce wadda ad daidai, wadda take da sauƙi, za a samu dama, ita wannan uwa ta haifi jariri cikin sauƙi da lafiya. Sannan na ukun shi ne, akwai wadda ita placenta ta rufe wani ɓangare na haihuwa, hanyar haihuwa, wanda zai iya sa a buƙaci haihuwa ta hanyoyin likita kamar a yi amfani da tiyata ko kuma a sha magani domin magance matsalar. Idan mace tana fama da placenta mai rufewa, yana da muhimmanci ta tuntuɓi likitoci domin a binciki lafiyar jariri da kuma samar da shawarwari a kan yadda za a gudanar da haihuwar cikin sauƙi.

Wannan mutum ne gashi nan, mutum ne gashi nan sanye da farin farin kya, ga shi nan a tsaye a jikin kaman gona ne ga shi nan dai kaman shuka nema n alkama ga shi nan duk ya bushe, wato ga shi nan ya ɗaga hannu, ya ɗaga hannu ya kalli sama alamun kaman yana roƙone, yana roƙon Allah ruwa ne ko irin wani abu da haka wato ga shi nan ya ƙaga hannu ya kalli sama yana roƙo ne kamar Allah ya saukar da ruwan sama ko kuma dai akan wani abu yake rokon Allah, aahh kasan idan akai shuka, babu ruwa shuka na bushewa, akan je ayi roƙon ruwa, don Allah ya saukar da ruwan sama wannan shuka ta samu tasami ruwa, wannan shuka ta sami ruwa tai ta ji daɗi ta nuna, har a cire wannan amfani Wato shine ga shi nan gashinan a cikin tsakiyar wannan shuka gayi nan ya ɗaga hannu sama, gayi nan ya ɗaga hannun shi guda biyu sama, ya kalli sama, yana roƙon Allah da akan ya biya mashi buƙatanshi, wato gaskiya, wannan ga shi nan, idan har wannan gonar ruwa yake da buƙata, to in ba ruwa wannan shuka, zai mutune, kaga yayi dabara da ya zo gayi nan ya zo yna roƙon Allah akan, ya biya mashi dukannin wani buƙatunshi, a to gayi nan dai, ya ɗaga hannu, hannuwan shi sama, yana ta roƙon yana roƙon Allah, ga yi nan ya kalli, ya ɗaga hannunshi ya kalli sama yana ta roƙon Allah ya saukad da ruwa, to kaga wannan shuka ga shi nan wuri ne faffaɗa, ga shi nan wuri ne sosai gayi nan anyi shuka sosai, ga yi nan a wannan wuri ga shi nan a cikin wannan shuka ya ɗaga hannunshi.

Comprehensive sexual education yana nufin ilimin jima’i mai cikakken bayani, wanda yake nufin ilimi ne mai zurfi game da lafiya da al’amuran jima’i. wannan ilimin yana ba da damar fahimtar abubuwa kamar: na ɗaya, lafiyar jima’i: wannan yana nufin kula da lafiyar jiki da tunani a ckin al’amuran jima’i, wanda ya haɗa da tsafta da kariya daga cututtuka. Na biyu shi ne tsafta: muhimmancin tsafta wajen kula da lafiyar jiki musamman a cikin al’amuran jima’i, yana taimakawa wajen guje wa kamuwa da cututtuka. Na uku shi ne kariya daga ɗaukar ciki: hanyoyin daƙile ɗaukar ciki kamar amfani da kayan kariya kamar su magungunan hana ɗaukar ciki da keken roba. Na huɗu shi ne ciki: fahimtar yadda ciki ke faruwa da yadda za a kula a lafiyar uwa da jariri. Na biyar, alhakin jima’i: kowa ya kamata ya san alhakin da ke tattare da jima’i,, wanda ya haɗa da ɗaukar nauyi na lafiyar jiki da tunani. Na shida, shi ne samun kayan lafiya: samun damar yin amfani da kayan lafiya da magunguna, kamar magungunan hana ɗaukar ciki da sauran abubuwan da ke tabbatar da lafiya. Na bakwai, shi ne tsaro: yana nufin yin amfani da kayan kariya don guje wa kamuwa da cututtuka da kuma samun lafiya. Na tkawas, shi ne ilimi, game da yadda za ka kula da lafiyar jima’i, yadda ake samun juna biyu da yadda za a guje wa matsaloli. A taƙaice, ilimin jima’i mai cikakken bayani yana taimakawa wajen tabbatar da cewa, kowane mutum yana cikakken ilimi da damar yin zaɓukakkun da suka dace da domin lafiyar jikinsu da kuma tunaninsu.

Coping with high hospital bills na nufin yin maganin tarin kuɗaɗen asibiti, wanda ana amfani da su ta amfani da dabaru da mutum zai yi ko iyali don rage biyan kuɗaɗen da suka shafi magani ko asibiti. Wannan na iya zama ƙalubale, musamman idan asibiti ko magani sun kasance masu tsada. Ga wasu hanyoyi da za a iya bi don magance wannan matsala: na ɗaya, shi ne neman taimako daga ƙungyoyi. Wasu ƙungiyoyin ko gwamnati na iya biyan, bayar da taimako na kuɗi ko tsare-tsare don rage nauyin kuɗaɗen asibiti. Na biyu shi ne cin bashi ko kwangilar biya. Yawancin asibitoci suna bayar da damar biyan kuɗi a cikin shahararrun lokutan biya, ko kuma suna ba da damar bashi don biyan kuɗaɗe daga a hankali. Na uku shi ne tuntuɓar mai ba da lafiya ko likita. Yana da amfani wajen tattauna matsalar kuɗi tare da likita ko mai ba da lafiya don samun hanyar magance kuɗaɗe da suka rage ma mutum ya biya. Na huɗu shi ne duba inshorar lafiya. Idan mutum yana da inshora ta lafiya, ya tabbatar da cewa, ya fahimci abin da inshora za ta rufe da kuma yadda za ta iya amfani da ita don rage farashin asibiti. Na biyar shi ne neman shawara daga wasu. Lokuta da yawa, tattaunawa da wasu mutane da suka fuskanci irin wannan matsala na iya taimakawa wajen samun hanyoyin da za ka rage kuɗaɗen asibiti. Na shida shi ne duba farashin asibiti. Idan yana yiwuwa, ka duba farashin asibitoci daban daban da kuma aikin da suke yi na lafiya kafin a tafi zuwa asibiti domin zaɓar wadda za ka fi dacewa da ita da ƙarfinka. A taƙaice, magance matsalar kuɗaɗen asibiti na buƙatar haƙuri, shawarwari da kuma ɗaukar matakai don za su taimaka wajen rage ƙalubalen kuɗi.

Cost of medical services yana nufin kuɗin service na lafiya da ake biya don samun kulawa daga likitoci, asibitoci ko sauran ƙwararrun masu ba da service na lafiya. Wannan ya haɗa da kuɗaɗen magunguna, gwaje-gwaje, tiyata da sauran kulawar lafiya da ake bayarwa. Farashin service na lafiya yana bambanta gwargwadon nau’in service da kuma wurin wurin ko ƙasar da ake samun su. Wasu daga cikin abubuwan da ake shafar kuɗin service na lafiya sun haɗa da: nau’in magani ko tiyata, magungunna masu tsada ko tiyata mai wahala, na iya haifar da ƙarin kuɗi. Na biyu kuma, girman ƙwarewar asibiti ko likita, asibitoci ko likitoci masu ƙwarewa ta fagensu na iya samun kuɗaɗen service masu yawa fiye da sauran. Na uku shi ne rashin inshora na lafiya, idan ba ka da inshorar lafiya, ko idan inshora ba ta iya rufe dukkan abubuwan da ake buƙata ba, farashin service na lafiya zai iya zama mai tsada. Na huɗu shi ne kuɗin gwaje-gwaje da bincike, wasu gwaje-gwajen ko bincike na iya zama masu tsada, musamman idan suna buƙatar kayan aiki na musamman ko ƙwarewar likitoci na musamman.. Na biyar shi ne yanayin wuri, a wasu wurare, service na lafiya yana iya zama mai tsada fiye da wasu wuraren, musamman a cikin ƙasashen masu tasowa. A taƙaice, kuɗin service na lafiya yana tasiri sosai da lafiyar mutum da kuma yadda za a iya samun ingantaccen magani, kuma yana da muhimmanci a dukkan hanyoyin rage waɗannan kuɗaɗen kamar amfani da inshora ko neman taimako daga ƙungiyoyi.

Cough yana nufin tari. Tari motsin numfashi ne mai ƙarfi da ake yi daga hunhu ko makogwaro, tari yana zuwa cikin nau’uka daban-daban kaman tari mai bushewa, wato dry cough da tari mai ruwa. A cikin wannan ana tumar da tari mai bushewa wanda ba ya haɗa ruwa ko koɗan ba tari mai bushewa, yana faruwa lokacin da mutum ke ƙoƙarin fitaar da iska daga hunhu ko makogwaro amma baya kawo wani abu mai ruwa, wannan na iya zama mai tsanani ko mai ƙarfi kuma yana haifar da jin rauni ko ƙunci a cikin makogwaro ko hunhu. Dalilan tari mai bushewa sun haɗa da cutar mura ko sanyi, cutar hunhu, cutar iska, cutar rashin numfashi, da kuma cutar gaɓoɓi. A takaice tari mai bushewa yana nuni da matsaloli a cikin hunhu ko makogwaro kuma yana buƙatar kulawa idan yana ɗaukar lokacin kafin a warke.

“Coverage limitation”, iyakokin rufewa, iyakokin rufewa, na nufin, iyakokin da ake sanya wa a kana bin da inshore ko wata tallafi ta lafiya, za ta iya rufewa ko biya. Wannan, yana nufin akwai abubuwan da ba za a iya ba gabaɗaya ko kuma akwai wasu ƙayyadaddu da za a iya bi. Wasu daga cikin iyakokin rufewa sun haɗa da: na ɗaya, nau’inmagani da ake biƙata, wasu inshore, ba sa rufe wasu nau’in magungunna ko tiyata musamman idan sun fi tsada. Na biyu, adadin kuɗi da za a biya, wasu inshore suna da iyaka na adadin kuɗin da za su iya biya a wata ko shekara. Na uku, zaƃin asibiti ko likita, wasu inshore suna ƙayyade waɗannan asibitoci ko likitoci da za ka iya ziyara don rufewarsu tai aiki. Na huɗu, wuraren da aka rufe, wasu inshore suna aiki ne kawai a wasu yankuna ko ƙasashe ba tare da rufewa idan an fita daga waɗannnan wuraren ba. Na biyar, lafiyar da ta gabata, wasu inshore, ba sa rufe magungunna ko kulawa da suka shafi cikak; da suka safi cututtukka da aka riga aka sani kafin a fara inshore. A taƙaice, iyakokin rufewa, na nuna abin da inshore za ta iya bayarwa da abin da ba za ta iya bayarwa ba. Yana da muhimmanci mutun ya fahimci waɗannan iyakokin don sanin yadda ze tsara harkokin lafiyarsa.

covid 19 cuta ce da ta samo asali daga nau’ukan cuta da aka sani da corona virus da aka fara ganota a birnin wohan a ƙasar sin a ƙarshen shekara na dubu biyu da goma sha tara wannan cuta ta yaɗu cikin sauri a duniya ta zama annoba a duniya wannan cuta tana iya haifar da alamomi masu sauƙi ko masu tsanani kamar na ɗaya zazzaɓi na biyu tari mai bushewa na uku rashin jin ɗanɗano da ƙamshi na huɗu matsalan numfashi na biyar gajiya mai tsanani na shida ciwo a jiki ko ciwon maƙogwaro wasu mutane na iyayin rashin lafiya sosai musamman tsofaffi ko masu matsalolin lafiya da suka riga da suna da kamar hawan jini ciwon siga ko cutan hunhu hanyoyin kare kai daga wannan cuta na ɗaya yin amfani da ruwa da sabulu ka wanke hannayenka a kai a kai da sabulu ko amfani da man goge hannu mai ɗauke da barasa ko sinadarai na biyu nisa daga mutane tabbatarwa da nisantarwa da kan ka daga mutane a ƙalla tsawon mita ɗaya zuwa biyu na uku sanya takunkumi ka yi amfani da takunkumi idan ana cikin taro ko wuraren cinkoso na huɗu goge wurare masu yawan amfani tsaftace wuraren da ake yawan taɓawa kamar ƙofofi da tebura na biyar rigakafi yin alluran rigakafi don rage haɗarin kamuwa ko tsanani idan an kamu a taƙaice wannan cuta ta jawo babban tasiri ga duniya amma da aka bi ƙa’idojin lafiya mutum ya samo kariya kansa da sauran mutane daga wannan cuta

“Distance to health facilities”, tazaran nisa zuwa ga kayan aikin lafiya tsakanin wani mutun ko al’umma da asibitoci. Cibiyar jinya, ko wani wurin da ake samun kula da lafiya, wannan yana da muhimmanci sosai, saboda yana shafar yadda mutun zai; za su iya samun kulawar lafiya cikin sauri da inganci. Muhimmancin sanin nisan zuwa cibiyoyin lafiya, na ɗaya shi ne isar da taimako cikin lokaci, idan akwai gaggawar lafiya kamar hawan jini ko haɗarin mota, nisan zuwa cibiyal lafiya na iya zama mai tasiri wajen ceton rai. Na biyu, shi ne damar samun kulawa, idan tazarar tana da nisa sosai, mutane na iya samun wahalar zuwa wurin da ake ba da kulawar lafiya musamman a ƙauyuka ko wuraren da ba su da hanyoyi masu kyau. Na uku, shi ne kuɗin tafiya, idan cibiyar lafiya tana da nisa sosai, kuɗin mota ko na main a iya zama matsala ga wasu iyalai. Na huɗu kuma, tasi; ai; tasirin ga lafiya, idan tazarar ta; idan tazarar hanyar ta yi nisa, mutane na iya rage sha’awar zuwa asibiti har sai matsalarsu ta yi tsanani. A taƙaice, kusa da cibiyoyil lafiya, yana nuni da da; samun damar ingantacciyar lafiya cikin lokaci da kuma rage haɗarin rashil lafiya mai tsanani.

Kayan taimakon gaggawa. Kayan taimakon gaggawa, suna nufin kayan da ake tattarawa don anfani a lokacin da wata gaggawa ta faru. Kamar gobara, ambaliya, hatsarin mota ko wani bala’i. Wa’yannan kayan, suna taimakawa wajen kare rayuka, kula da raunuka da kuma rage wahalhalu kafin samun taimakon ƙwararru. Muhimman abubuwan da ya kamata su kasance a cikin kayan taimakon gaggawa, na ɗaya, shi ne kayayyakin farko na jinya, na biyu, kayan wutar lantarki, na uku abinci da ruwa. Na huɗu, kayayyakin muhalli, na biyar, kayayyakin sadar, s; sadarwa, na shida, takardu da muƙamai, na bakwai, abubuwan rage haɗari. Muhimmancin kayan taimakon gaggawa, na ɗaya shi ne ta; yana da muhimmanci wajen taimakon farko, don kula da ƙananan rauni kafin zuwa asibiti. Na biyu, shi ne shirye-shiryen bala’i don kare kai yayin bala’i kamar ambaliya ko girgizan ƙasa. Na uku, shi ne rage wahala don taimakawa wajen samun sauƙi yayin da ake jiran taimakon ƙwararru. Ga wasu ‘yan shawarwari game da kayayyakin gaggawa, a duba kayan taimakon gaggawa lokaci a kan lokaci, don tabbatar da cewa, duk abubuwan suna aiki kuma ba su lalace ba. A sa kayan taimakon gaggawa a wurin da ya dace da sauƙin samu. A koyi yadda ake amfani da kayan cikin ka; ciki kamar yadda ake ɗaure rauni ko amfani da fitila. A taƙaice, kayan taimakon gaggawa, suna taimakawa wajen kare rayuka da rage haɗari a lokacin bala’i.

ɗakin gagawa. ɗakin gaggawa wanda aka fi sani da er yana nufin sashin asibiti da ake da aka kware don kula da marasa lafiya daga fuskantar gaggawa ko cututtuka masu haɗari ga rayuwa, wannan wurin yana da kayan aikin likita da kwararrun masu sauri da iya haɗawa da marasa lafiya aikin gaggawa. Muhinman ayyukan ɗakin gaggawa shi ne kula da cutar wa da raunuka, taimkon gaggawa ga marasa lafiya, latata wa da hanyoyin gaggawa, aiwatar da gwaje-gwaje da bincike da kuma shirye-shiryen aiki. Mahinmancin ɗakin gaggawa, akwai rashin jinkiri, taimakon farko, rage haɗari, shawarwari shi ne ka tabbatar ka san inda ɗakin gaggawa yake a cikin asibiti ko kusa da kai. Idan kana cikin matsala mai gaggawa ka da ka yi jinkiri wajen zuwa ɗakin gaggawa dan samun taimako cikin sauri a lokacin balaguro ko wani lokaci mai wahala, ka tabbatar ka san hanyan zuwa ɗakin gaggawa a wurare da kake. A taƙaice, ɗakin gaggawa yana taka muhinmiyar rawa wajen taimakawa marasa lafiya da ke fuskantan gaggawa don cetan rayuwa da dawo da lafiya cikin sauri.

Matsuguni na gaggawa. Matsuguni na gaggawa, yana nufin wuraren da aka tanada don samar da mafaka ga mutane da ke fuskantar haɗari ko bala’i. Wannan, yana taimakawa wajen ba wa mutane damar samun tsaro, kulawa da jin daɗin rai, lokacin da suke; suka rasa gidajensu ko lokacin da wata gaggawa ta faru kamar ambaliya, gobara ko rikici. Muhimman ayyukan matsuguni na gaggawa, shi ne ba wa mutane mafaka, taimaka wa masu buƙata man, hanyar taimako da ɗaukar matakin gaggawa. Taimako na harkokin zamani, muhimmancin matsuguni na gaggawa shi ne kare rayuka da lafiya, taimako ga marasa gida, tsari da gudanarwa. Ga wasu ‘yan shawarwari game da matsuguni na gaggawa, ka san wuwaren da aka tanada don matsuguni na gaggawa a cikin garinku ko al’umma. Idan ka kusanci wata gaggawa ko sanya inda za ka tafi don samun kariya, a matsuguni na gaggawa. A lokacin gaggawa, ka yi ƙoƙarin zama cikin natsuwa kuma ka bi umarnin jami’an da ke ba da kulawa da taimako. A taƙaice, matsuguni na gaggawa, yana ba da mafaka ga mutane da ke fuskantar wani bala’i, yana tai; yana taimaka wa mutane samun tsaro da kulawa cikin sauri.

Taimako na jiki da zuciya ga mata masu juna biyu. Mata masu juna biyu, suna buƙatar taimako na jiki da na zuciya, don su shawo kan ƙalubale da suke fuskanta a lokacin ɗaukar ciki. Wannan taimako, yana taimakawa wajen tabbatar da lafiyarsu da lafiyar jariransu, yana kuma inganta jin daɗinsu da zamal lafiya a wannan lokaci mai mahimmanci. Mahimman ayyukan taimakon jiki da na zuciya, na farko, shi ne taimako na jiki, kula da lafiya, cin abinci mai gina jiki, hutu da karkataccen jiki. Na biyu, shi ne taimako na zuciya, kula da jin ƙwarin gwiwa, shawarwari da taimako, yin hulɗa da dangi da kuma abukkai. Goyon bayan miji, goyon bayan masu taimakawa a cikin al’umma. Muhimmancin taimako na jiki da na zuciya, shi ne kare lafiyar mace mai juna biyu tare da jaririnta, inganta jin daɗi da kwanciyar hankali, taimako ga ciwon jiki da kuma hankali. Ga wasu ‘yan shawarwari, shi ne mace mai juna biyu, ta dinga sa; saduwa da likitoci a kai a kai. Sannan kuma, ta dinga kula da hutu da rage gajiya, sannan kuma, ta dinga kula da abinci mai dacewa. A taƙaice, taimakon jiki da na zuciya, yana da matuƙar muhimmanci wajen taimaka wa mata masu juna biyu, su kasance lafiya da jin daɗi, “so” a wani lokacin mai muhimmanci a rayuwassu

Ƙarfafa shiga magani da wuri. Ƙarfafa shiga magani da wuri, yana nufin samun kulawa daga likita ko ƙwararru a cikin lokaci mai kyau. Kafin matsalar lafiya ta zama babba, wannan yana da matuƙar muhimmanci domin yana taimakawa wajen gano cututtuka ko matsalolin lafiya a lokacin da suke da sauƙin magancewa ko sarrafawa. Muhimman abubuwan da suke ƙunshe a cikin magani da wuri, shi ne gane cutar da wuri, rage haɗarin kamata da ya; rage haɗarin da ya kamata da cutar, samun shawarwarin ƙwararru, kula da hanyoyin riga-kafi da kuma inganta lafiya a gaba. Muhimmancin shiga magani da wuri, shi ne rage tsadar magani, samun lafiya mai ɗorewa, hana matsalolin lafiya daga zama babba. Ga wasu ‘yan shawaro; shawarwari, duba lafiya a kai a kai kulli ka tabbatar da ka duba lafiyarka a cikin lokaci mai kyau ko kuma idan ka ji wata alama ko ciwo. Kada ka yi jinkiri idan ka lura da wani alama ko rashin lafiya. Ka tuntuƃi likita ko ƙwararren li; mai ba da lafiya, don samun kulawa cikin gaggawa. Ka kuma kasance kana haɗin; haɗa kai da ƙwararru, ka samu shawarar ƙwararru ko likita, kafin wata matsala ta zama babba. A taƙaice, shiga magani da wuri, yana taimaka wa mutum ya samu lafiya da wuri, yana kuma rage haɗarin samun matsaloli masu tsanani da tsadar magani a nan gaba.

Faith fill faith hiling, yana nufin maganin imani. yana nufin maganin imani. wajen warkar da cututtuka ko matsaloli na lafiya. Wannan yana dogaro ne a kan imani, da kuma rahaniya, wajen samun lafiya. Wanda mutane da dama mutane key i da niyyar samun sauƙi daga cututtuka ko damuwa. Muhimman al’amuran maganin imani, shi ne amfani da imani, addu’a da neaman goyan bayan rohaniya, taimako daga mazauna addini, amfani da hanyoyi na al’ada. Amfanin maganin imani sun haɗa da ƙarfin zuciya da hankali, inganta kwanciyar hankali da jin daɗi, da kuma ƙarfafa hanyoyin warkewa da hana tsanani. Ga wasu ‘yan shawarruka waɗanda suka haɗa da neman shawarar ƙwararru, yin imani da hanyar da ta dace. Kula da hanyoyin lafiya. A taƙaice maganin imani yana taimakawa wajen kawo sauƙi ga wasu matsaloli na lafiaya. Ta hanyar amfani da imani, addu’a da goyan bayan shugabannin addini, wanda zai iya zama wani ɓangare na tsarin kulawar lafiya na mutum.

Zazzaɓi. Zazzaɓi yana nufin yanayin da zafin jikin mutum ya haura, ko ya wuce sama da matsakaicin zafin jiki na yau da kullum, wanda yawanci yana kai kusan, digiri talatin da bakwai. Yana faruwa ne sakamakon, martanin garkuwar jikin kan cututtuka, ƙwayoyin cuta, ko wasu matsalolin lafiya. Alamomin zazzaɓi sun haɗa da, haɓakar zafin jiki; jin sanyi ko rawar jiki; gajiya da kasala; jin zafi a kai; rashin sha’awar abinci; rashin jin daɗi. Abubuwan da ke haddasa zazzaɓi kuma, sun haɗa da, ciwon ƙwayoyin cuta; ciwon al’ada; ciwon mahaihwa, ko jini; da kuma rashin bacci, ko gajiya. Hanyoyin kulawa da zazzaɓi sun haɗa da, shan ruwa mai yawa; amfani da magani; tsabtace jiki; hutu da wadata aiki; da kuma neman shawarar likita. Lokutan da ya kamata a nemi likita sun haɗa da, idan mutum, idan mutum ya ji zafin jikinshi ya wuce sama da, digiri talatin da tara; ko kuma idan zazzaɓi yana tare da ciwon kai mai tsanani, amai, ko jin rashin numfashi; ko kuma, idan zazzaɓi ya fi kwanaki uku ba tare da sauƙi ba; ko kuma idan jariri ko ƙaramin yaro ya sami zazzaɓi mai tsanani. A taƙaice, zazzaɓi ba cuta ba ce da kanta, amma alama ce ta cewa jiki yana fama da wani abu. Tabbatar da ganin likita idan zazzaɓi ya yi tsanani, ko ya ɗauki tsawon lokaci, ba a warke ba.

Martani ga ambaliya. Martani ga ambaliya yana nufin matakan da aka, ake ɗauka domin kare rayuka, dukiyoyi da lafiyar al’umma lokacin da ambaliyar ruwa tah hwaru. Wannan yana haɗawa da shirye-shiryen gaggawa, taimakon mutane da abin ya shafa, da kuma rage illoli da ambaliya ke samarwa. Muhimman matakan martini ga ambaliya shi ne, na ɗaya, shirye-shiryen gaggawa; na biyu taimakon gaggawa; na uku, tsabtace muhalli bayan ambaliya; sannan kuma na huɗu, tallafin goyon bayan al’umma. Muhimman abubuwan da ake buƙata lokacin ambaliya. Ana buƙatar kayan agaji kamar abinci, ruwan sha, da kuma kayan sawa. Ana buƙatar magungunan gaggawa, da kayan tsabta. Ana buƙatar wuraren mafaka, da wurin, da wucin-gadi, da kuma motoci ko jiragen ruwa don jigilar mutane daga wuraren haɗari. Shawarwari don guje wa matsalolin ambaliya. Na ɗaya shi ne, a gina gidaje a wurare mai tsawo; a gina gidaje da ba a sa cikin haɗarin ambaliya; a kula da hanyoyin, na biyu ke nan; a kula da hanyoyin ruwan sama, a tsabtace magudanar ruwa domin hana su cikewa ko toshewa. Na uku kuma, wayar da kan al’umma. Gwamnati da ƙungiyoyi su ilmantar da al’umma, kan hanyoyin da za su kare kansu daga illolin ambaliya. A taƙaice, martini ga ambaliya, yana buƙatar haɗin kai tsakanin gwamnati, al’umma, da ƙungiyoyi masu zaman kansu, don kare rayuka da dukiyoyi, tare da tabbatar da cewa, an rage illolin ambaliya.

Tsaftar hannu. Tsaftar hannu yana nufin wanke hannuwa da ruwa da sabulu ko anfani da sinadarin saftace hannu dun kawar da kwayoyi cuta wannan hanyace mai mahinmanci don kare mutum daga kamuwa daga cututtuka da kuma hana yaɗuwansu. Muhinmancin tsaftan hannu ya haɗa da kare lafiya, kula da lafiyan iyali da kuma tsaftace muhalli. Lokutan da suka kamata a wanke hannu sun haɗa da kafin da bayan an wanke hannu, bayan an yi anfani da banɗaki bayan an taɓa dabbobi ko sharan gida, bayan an yi tari, atishsawa ko anfani da wani abun tara dauɗa kafin taɓa jariri, dafa abinci ko kula da mara lafiya, bayan shafan wuraren da yawa suka taɓa kaman ƙofofi da teburika. Yadda ake wanke hannu da ruwa da sabulu shi ne na ɗaya jiƙa hannu a cikin ruwa da yake gudana, na biyu a shafa sabulu a hannu dukka, na uku a goge hannuwa da kyau musanman tsakanin yatsu karƙashin kwayoyin hannu da gefen hannu. Na huɗu a wanke hannuwa da ruwan tsafta sosai har sabulu, na biyar a goge hannuwa da ƙyalle me tsafta ko barinsu su bushed a iska. Anfani da sinadarin wanke hannu idan babu ruwa da sabulu, ana iya anfani da sinadarin wanke hannu sannan a tabbatar da shafa shi da kyau har sai ya bushe. Fa’idojin wanke hannu na ɗaya shi ne yama rage haɗarin kamuwa da cututtuka, na biyu na kare mutum dake kusa da kai daga yaɗuwan kwayoyin cuta, na uku kuma yana taimakawa wajen kiyaye muhalli daga dauɗa da kwayoyin cuta. A taƙaice tsaftan hannu hanya ce me sauƙi da tasiri wajen kare lafiyar mu da al’umma gabaɗaya, a tabbatar da wanke hannu da kyau don rage haɗarin yayin haɗuwar cututtuka ga al’umma.